Ofaalama nenge tutye uunamapya owo oshinima oshiwanawa. Mofaalama ohamu kunwa iinima yayoolokathana. Iimeno yayoolokathana ngaashi iikwamboga nosho tuu. Aanafalama ohaya longitha omambakumbaku opo yapulule omapya gawo nenge oofalama dhawo.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo, ondundu odhina omauwanawa ogendji, ohakuzi omamanya ngoka haga vulu oku longululwa taga ndulukwa iilongimwa ya yoolokathana oodundu ohadhi nana woo omvula opo yikale tayi loko nawa.

Oohi odhina omauwanawa ogendji nomuntu ngele okuna ofalama ye yoohi yopaumwene ohavulu okumuna oohi dhe dhopaumwene dhokulya nosho woo dhokulanditha opo avule okumonamo iiyemo.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo Oondundu odhina omawuwanawa ogendji ohadhi nana aatalelipo mboka hazi kiilongo niilongo opo yeye yatalelepo oshilonga shetu koondundu ohaku ziwo omamanya gondilo ngoka haga vulu okulongololwa eta ga nduluka iinima yayoloka thana.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo. Oondundu odhina omauwanawa ogendji, ohadhi nana omvula opo yi kale tayi loko nawa. Koondundu natango ohaku zi omamanya gondilo ga yoolokathana ngoka haga vulu okulongwa iilongomwa yi ili noyi ili.

Oshikunino osho oshinima oshiwanawa, oshina omauwanawa ogendji. Moshikunino ohamu vulu okukunwa iimeno yayoolokathana ngaashi iikwamboga nomiti wo dhokwiima iiyimati yayoolokathana.

Oongombe odho iitekulwa namwenyo, oongombe odhina omawanawa ogendji ngaashi oha dhizi omahini ngoka haga liwa kaantu nosho wo kiinamwenyo ngaashi oombwa. Oongombe wo ohadhi gandja iipa mbyoka hayi vulu okulongwa etayi ningi oondjato nosho wo oongaku.

Oondundu odhasimana moshilongo shetu, oshoka odhina omauwanawa ogendji, oondunda ohadhi nana omvula opo yikale tayi loko nawa, oondundu ohadhi nana woo aataleli mboka haazi kondje yiilongo, ha yeya okutalelapo oshilongo shetu.

Iimeno oyina omawunawa ogendji . Pehala mpoka pena iimeno ohapu etitha opo ehala likale talimonika nawa unene tuu shampa ya ziza nawa. Iimeno ohayi tupe woo ombepo yokufudhilamo.

Uunafaalama owo oshinima oshiwanawa. Aanafaalama ngele omvula yalooko ohayi iiteteke opo yalonge oofaalama dhawo, ohaya longitha omambakumbaku opo yavule okupulula oofaalama dhawo yo yakune.

Oongolo odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo yomokuti oyina omawuwanawa ogendji oshoka ohayi etitha omudhiingoloko gukale tagumonika nawa. Iinamwenyo yomokuti natango ohayi nana aatakelipo mboka hayazi kondje yiilongo opo yeye yatalele po oshilongo.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo, odhina omauwanawa ogendji. Oondundu ohadhi nana omvula opo yikale tayi loko nawa pehala mpoka. Oondundu wo ohadhi nana aataleli po mboka haya zi kondje yiilongo opo yeye ya talelepo oshilongo.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo. Oondundu odhi na omawuwanawa ogendji; ngaashi: oondundu ohadhi nana aatalelipo taya zi kondje yiilongo ye ye ya talelepo oshilongo Namibia. Koondundu wo ohaku zi omamanya gondilo ngoka haga longithwa okunduluka iinima ya yoolokathana tayi vulu oku etitha iimaliwa moshilongo.

Oondundu odha simana odho oonzo dhoshilongo. Oondundu ohadhi nana omvula opo yikale tayi loko nawa. Oondundu woo natango ohadhi nana aatalelipo mboka haya zi kiilongo niilongo opo yeye yatalelapo oshilongo.

Iimeno nenge tutye iikunino oyasimana oshoka oyina omawunawa ogendji. Miikunino ohamukunwa iimeno yayoolokathana, nomaludhi ngaashi iikwamboga. Oshikunino shampa shaziza nawa ohashi eta opo omudhingoloko ngoka gukale tagu monika nawa.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo. Oondundu odhina omauwanawa ogendji gayoolokathana ohadhi nana omvula opo yi kale tayi loko nawa. Oondundu woo ohadhi nana aatalelipo mboka haya zi kiilongo niilongo opo yeye ya talelepo oshilongo.

Uunamapya owo oshinima oshiwanawa nosha simana, omuntu ngele okuna ofalama moka ha kunu iilongomwa ye oha vulu oku imonenamo iiyemo ya yolo kathana. Mofalama nenge mepya ohamu vulu oku kunwa iimeno ya yoloka thana ngashi omapungu, omahangu, oomakunde noshotu.

Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo yaawambo no dhina omauwanawa ogendji ngaashi okuvala omayi ngoka haga liwa, koondjuhwa natango oha tu vulu oku kuthako omafufu go ku ninga oombilya dhuutalala nosho woo iikusinga.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti nenge tu tye iiyamakuti. Oondjamba odha simana oshoka ohadhi nana aatalelelipo taya zi kiilongo niilongo opo ye ye yatalele po oshilongo shetu Namibia.

Iimeno oyasimana, oyina omawunawa ogendji, kiimeno ohatuvulu okumonako iiyimati yokuliwa kaantu noshowo kiinamwenyo, iimeno natango ohayigandja omuzile moka hamuvulu okugondjwa kaantu nokiinamwenyo.

Oongolo odho dhimwe dhominamwenyo yomokuti nenge tulye iithitukutu. Iinamwenyo yomokuti oyina omawuwanawa ogendji ohayi nana aatalelipo mboka hazi kiilongo niilongo opo yeye yatalelepo Oshilonga shetu.

Omiti nenge tutye iimeno oyina omawu wanawa ogendji. Pehala mpoka puna iimeno oyindji ohapu kala pwa ziza nawa notayi etitha omudhingoloko gukale tagu monika nawa. Omiti ohadhi gandja omuzile ngaka hagu gondjwa kaantu noshowo kiinamwenyo.

Okukwata oohi osho oshinima oshiwanawa, osho oshinyangadhalwa oshiwanawa. Omvula ngele ya loko omadhiya ohaga udha omeya. Oohi ohadhi etwa okuzilila komilonga dhi ili nodhi ili. Aantu ohaya itetuka opo ya ka kwate oohi. Ohaya longitha iinima ya yoolokathana ngaashi oonete noshowo oondjolo.

Iimeno oyina omauwanawa ogendji. Iimeno ohayi tupe ombepo yoku fudhilamo. Pehala mpoka puna iimeno, shampa pwaziza nawa, ohashi etitha omudhingoloko gukale tagu monika nawa. Iimeno wo, omafo gawo ogo iikulya yiinamwenyo.

Oofalama nenge tutye oshikunino osho oshinima oshiwanawa .Moshikunino ohamu kunwa iinima gayolokathana ngaashi iikwambonga, moshikunino ohamu kunwa wo omiti dhiyimati.

Omiti odha simana. Ohadhi gandja omuzile ngoka hagu gondjwa kaantu noshowo kiinamwenyo. Komiti natango oha kuzi iiti mbyoka hatu yilongitha oku dhika omagumbo.

Iigandhi oyo iikwatelwa nenge iipungulilo yOshiwambo . Miigandhi ohamu pungulilwa iinima ngaashi iilya yomahangu, iilyaalyaaka , omakunde noshowoo omapungu.

Iimeno oya simana oyina omauwanawa ogendji. Iimeno unene tuu shampa ya ziza nawa, ohayi e titha omudhingoloko opo gu kale tagu monika nawa. Iimeno ohayi tupe natango ombepo yoku fudhila po, yo natango iimeno ohayi gandja omuzile goku gondjwa kaantu noshowo kiinamwenyo.

Iinamwenyo yomokuti nenge tutye iithitukuti oya simana. Iinamwenyo yomokuti oyo oonzo dhoshilongo, oshoka ohayi nana aatalelipo taya zi kondje yiilongo, opo yeye ya talele po oshilongo shetu.

Oohii odha simana na odhi na omauwanawa ogendji. Aanafaalama mbono haa tekula oohi oha yedhi landithapo ngele dha indjipala opo yi imonene oshimaliwa.

Iimeno oya simana noyina omawuwanawa ogendji .Kiimeno ngaashi dhiyiimati ohatu vulu oku monako iiyimati yayolokathana mbyoka hayi gandja omaundjolowele momalutu. Iimeno ohayi gandja woo omuzile goku gondjwa kaantu nokiinamwenyo. Iimeno ngaashi omwiidhi nomafo nosho tuu oyo iikulya yiinamwenyo.

Iikunino oya simana, oshoka omuntu ngele oku na oshikunino she oha vulu okukuna mo iimeno ye ya yoolokathana ngaashi iikwamboga mbyoka hayi vulu okukutha po omukundu gondjala. Ohayi vulu wo okulandithwa mwene goshikunino e ta mono mo iiyemo.

Omiti nenge iimeno oya simana oshoka ngele omvula ya loka ohayi kala ya ziza nawa noku etitha omudhingoloko gu kale tagu monika nawa. Iimeno ohayi gandja ombepo yokufudhila mo nosho woo omuzile gokugondjwa kaantu nokiinamwenyo.

Oondundu odha simana. Odhina omawuwanawa ogendji ngaashi ohadhi nana omvula opo yi kale tayi loko nawa. Koondundu ohaku adhikwa wo omamanya gondilo ngoka haga vulu oku landithwa.

Iimeno oya simana, iimeno lyina omauwanawa ogendji. Kiimeno ohaku zi iinima ngaashi iiyimati mbyoka hayi liwa kaantu no kiinamwenyo. Iimeno natango ohayi tupe ombepo yokufudhila mo. Iimeno natango ohayi zi omafano ngoka haga liwa kiinamwenyo.

Oondjuhwa odho iitekulwanamwenyo. Oondjuhwa odhi na omauwanawa ogendji. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka haga vulu okuliwa kaanegumbo noshowo okulandithwa. Koondjuhwa ohaku zi wo omafufu ngoka haga vulu okulongululwa ga ninge iikuusinga.

Omiti nenge tutye iimeno oya simana, oyina omauwanawa ogendji. Iimeno ohayi etitha omudhingoloko gu kale tagu monika nawa, unene tuu shampa ya ziza nawa. Omiti wo ohadhi gandja omuzile goku gondjwa kaantu noshowo kiinamwenyo.

Iimeno oyasimana noyina omauwanawa ogendji. Pehala mpoka puna iimeno ngele pwaziza nawa, ohashi etitha omudhingoloko gukale tagu monika nawa . Iimeno ngaashi omwiidhi, ogo iikulya yiinamwenyo. Omiti ohadhi gandja omizile dhoku gondjwa kaantu oshowoo kiinamwenyo.

Oondjuhwa odho iitekulwanamwenyo. Oondjuhwa odhi na omauwanawa ogendji.. Ohadhi vala omayi ngoka haga vulu okuliwa. Koondjuhwa natango ohaku zi omafufu nenge tu tye omalwenya ngoka haga longithwa okunduluka iinima ya yoolokathana ngaashi okuninga oombindja nosho wo iikuusinga.

Iimeno oyina omauwanawa ogendji. Iimeno ngaashi omwiidhi ohayi etitha omudhingoloko gu kale tagu monika nawa, unene tuu shampa gwa ziza nawa. Omwiidhi natango ohagu longithwa oku tunga oondunda dhoshiwambo oshowo oondunda dhimwe dhoshinanena. Omiti wo ohadhi opalekitha omudhingoloko nohadhi gandja omuzile kaantu noshowo kiinamwenyo.

Etiti olyo oshikwatelwa shimwe shoshiwambo shalongwa shafa okayaha. Metiti ohamu lilwa iinima yayoolokathana ngaashi oonyama yondjuhwaa, metiti ohamu vulu wo okulilwa omboga nosho tuu.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo. Oondundu odhina omawuwanawa ogendji. Ohadhi nana omvula opo yikale tayi loko nawa. Koondundu natango ohatu adhako omamanya gondilo gayoolokathana ngoka hagamvulu okulongululwa, taga nduluka iilongomwa yi ili noyi ili.

Omiti odha simana. Odhina omauwanawa ogendji, komiti ohaku zi iitayi mbyoka hayi vulu oku ningwa oopala dhoku dhika omagumbo. Omiti wo ohadhi gandja omuzile goku gondjwa kaantu noshowo kiinamwenyo.

Oshikunino osho oshinima oshiwanawa oshina omawuwanawa ogendji. Ohamu vulu okukunwa ilongomwa yayoloka thana ngaashi iikwamboga noshowo omiti dhoka dhiimi iiyimati yiili no yili.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo, odha simana nodhina omauwanawa ogendji. Oondundu ohadhi nana aatalelipo mboka haya zi kiilongo niilongo opo yeye ya talelepo oshilongo shetu. Oondundu ohadhi nana wo omvula opo yi kale tayi loko nawa.

Oshikunino osho oshinima oshiwanawa noshina omawuwanawa ogendji. Moshikunino ohamu kunwa iimeno yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iikwamboga. Ohamu vulu wo okukunwa oongala dhomaludhi ga yoolokathana opo ehala li kale tali monika nawa.

Iimeno oya simana. Oyina omauwanawa ogendji. Iimeno ohayi etitha omudhingoloko gu kale tagu monika nawa unene tuu shampa ya ziza nawa. Iimeno natango oyo iikulya yiinamwenyo noshowo iikulya yaantu unene tuu iikwamboga.

Oshikunino osho oshinima oshiwanawa noshasimana oshina omauwanawa ogendji. Moshikunino ohamu vulu okukunwa iimeno ya yoolokathana ngaashi iikwamboga. Ohamu vulu wo okukunwa natango omiti dhiiyimati.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti nenge tutye iithitukiti noshowo uumenye. Iinamwenyo yomokuti oyina omauwanawa ogendji, oshoka ohayi nana aatalelipo mboka haya zi kondje yiilongo opo yeye yatalelepo oshilongo shetu.

Epya olyo oshinima oshiwanawa. Omvula ngele ya loko aanamapya ohaya iteteke opo ya pulule omapya gawo. Mepya ohamu kunwa iimeno ya yoolokathana ngaashi iilya yomahangu, iilyalyaka, omapungu noshowo omakunde.

Oonyanga odho dhimwe dhomiikwamboga. Oonyanga ohadhi longithwa okutowaleka omahoka. Oonyanga odhi na wo omawuwanawa ogendji nohadhi longithwa wo okupanga omawuwehame ngaashi omikolo noshowo omashikisha.

Oofalama nenge tutye uunampya wasimana owuna omauwanawa ogendji. Omvula ngele yaloko aanafalama ohayi iteteke opo yalonge omapya gawo . Ohaya longitha ombakumbaku opo yavule oku pulula omapya gawo.

Oonduli odho dhimwe dho miinamwenyo yomokuti nenge tu tye iithitukuti, iinamwenyo mbyoka yomokuti oyi na omauwanawa ogendji, oshoka oha yi Nana aatalelipo, opo ye ye ya talelepo oshilongo. Omiti nadho wo odha simana oshoka oha dhi gandja omizile kaantu nosho wo kiinamwenyo.

Omaudhano oga simana, oge na omauwanawa ogendji. Aakuthimbinga momaudhano ohaya kala ye na omalutu ga dhewuka noga paluka nawa. Ohaya mono mo woo omauwanawa ogendji ngaashi okusindana omapapa nosho wo oshimaliwa.

Omiti odha simana, odhina omauwanawa ogendji. Komiti ohatu vulu okuteta ko iiti nenge oopaala, mbyoka hayi longithwa okudhika omagumbo. Omiti ohadhi gandja wo ombepo yokufudha kaantu nokiinamwenyo.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo. Oondundu odhina omauwanawa ogendji ohadhi nana omvula opo yi kale tayi loko nawa. Oondundu wo ohadhi nana aataleli po mboka haya zi kondje yiilongo opo yeye ya talele po oshilongo shetu.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo. Oondundu odhina omawuwanawa ogendji oshoka ohadhi nana omvula opo yiloke nawa . Koondundu woo natango ohatu adhako omamanya gondilo ga yoolokathana. Oondundu woo natango ohadhi nana aataleli tayazi kiilongo niilongo opo yeye ya talelepo oshilongo.

Omiti ondha simana ondhina omauwanawa ogendji. Omiti ohandhi gandja omuzile ngoka hagu gondjwa kaantu noshowo kiinamwenyo, omiti ohandhi tupe woo ombepo yoku fudhilamo. Komiti natango oha kuzi iiyimati mbyoka hayi liwa kaantu noshowo kiinamwenyo.

Oondundu odho oonzo dhasimana odhina omawuwanawa ogendji oshoka ohadhi nana aatalelipo mboka hayazi kiilongo niilongo opo yeye ya talelepo oshilongo. Oondundu woo ohadhi nana omvula opo yikale tayi loko nawa

Ofaalama oya simana noyina omauwanawa ogendji . Omvula ngele yaloko aanafaalama ohaya iteteke opo yalonge oofaalama dhawo . Ohaya kunumo iimeno yayoolokathana ngaashi iikwamboga noshowoo omiti dhiili nodhili. Aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku opo yapulule oofaalama dhawo.

Iimeno oyasimana oyina omauwanawa ogendji iimeno ohayi etidha omudhigoloko gu kale gwa ziza nawa uunene tu shampa omvula yaloko, omvula shampa yaloko omadhiya ohagu dha omeya no ko mikunkulo dho madhiya ohaku mene omwidhi ngoka hagu kala gwaziza nawa tagu monika nawa, omeya gomvula ohaga longithwa okunuwa kaantu no kiinamwenyo woo.

Oondjuhwa odha simana odhina omawuwanawa ogendji. Oondjuhwa odho uutekulwa naamwenyo. Ohadhi vala omayi ngoka haga vulu okuliwa. Ohaku vulu okuza omafufu ngoka haga longithwa okuninga ombindja dhuutalala nosho woo iikusinga nomakumbatha .

Oonduli odho dhimwe dhomiinamwenyo, yomokuti nenge tu tye iithitukuti; oyina omauwanawa ogendji oshoka oha yi Nana aatalelipo, mboka ha ya zi kiilongo niilongo opo ye ue ya talelepo oshilongo shetu.

Oondjuhwa odhasimana nodhi na omauwanawa ogendji. Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo. Ohadhi vulu okuvala omayi ngoka haga vulu okulandithwa nosho wo okuliwa. Koondjuhwa ohaku zi omalwenya ngoka haga vulu okulongwa ga ninge iikusinga.

Iilya oya simana. Omvula ngele ya loko aantu ohaa pulula e taa kunu omapya gawo. Ohaya kunu mo iimeno ya yoolokathana ngaashi iilya yomahangu. Iilya ngele ya koko ohayi teywa e tayi yungulwa, shampa ya ya yungulwa ohayi yelwa.

Omiti, odhina omauwanawa ogendji, ohadhi gandja omizile, mboka hagu gondjwa kaantu noshowo kiinamwenyo. Omiti ohadhi tupe wo ombepo yokufudha. Natango omiti odhina omauwanawa ngaashi ohadhi etitha omudhingoloko wu kale tawu monika nawa, unene tuu shampa dha ziza nawa.

Oondjamba odho dhimwe dhomiiyamakuti nenge tutye iithitukuti. Oondjamba odha simana oshoka ohadhi nana aataalelipo haya zi kiilongo niilongo kodje yiilongo taye ya okutalela po oshilongo Namibia.

Omiti odha simana. Odhina omauwanawa ogendji . Omiti ohadhi gandja omizile ngoka hagu gondjwa kaantu nokiinamwenyo . Omiti natango ohadhi nana omvula opo yikale tayi loko nawa unene tuu pehala mpono ngele opuna omudhingoloko mpono ngele opuna ondumba yomiti .

Omagumbo gopa mu thigululwakalo ogo omagumbo gomu thigululwakalo goshiwambo ngoka ga dhikwa niiti. Moondunda dhomomagumbo gopa muthigululwakalo ohadhi kala dhimwe dha tulwa niithini nenge tutye dhimwe natango ohadhi kala dha tungwa nomwiidhi ngoka hagu muwa melundu.

Oondundu odha simana odho oonzo dhoshilongo. Oondundu odhi na omauwanawa goshilongo ngaashi oha dhi nana aatalelipo mboka haya zi kondje yiilongo ngaashi koAmerica opo yeye ya talelepo oshilongo. Oondundu natango oha dhi nana omvula opo yi kale tayi loko nawa.

Oofalama nenge tutye uunamapya owo oshinima oshiwanawa ,omvula ngele ya loko aanafalama ohayii teteke opo ya longe omapya gawo ohaya longitha iinima ngaashi omambakumbaku goku pulula opo ya pulule omapya gawo momapya nenge moofalama ohamu vulu okukunwa iinima ya yoolokathana ngaashi iilya ,iilya yomahangu ,iilyaalyaka nosho tuu.

Oondjuhwa nenge iikwamawawa oyo iitekulwanamwenyo . Oyina omauwanawa ogendji gayoolokathana . Oondjuhwa ohadhi vulu okuvala omayi ngoka haga liwa. Koondjuhwa ohaku zi wo natango omafufu ngoka haga longwa okuninga iikusinga.

Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo, oyina omauwanawa ogendji. Oondjuhwa ohadhi vulu oku gandja omweelelo ku mwene gofaalama ndjono yoondjuhwa. Oondjuhwa natango ohadhi vulu wo oku vala omayi ngoka haga liwa noshowo oku landitha. Koondjuhwa natango ohaku zi omafufu ngoka haga longithwa okuninga iikuusinga, omakumbatha oshowo oombilya dhuutalala.

Iithitukuti nenge iiyamakuti oyo iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti, oyi na omauwanawa ogendji. Ohayi nana aatalelipo mboka haya zi kondje yoshilongo, opo ya talele po oshilongo.

Oondjuhwa nenge tutye iikwamawawa oyo iitekulwa namwenyo no yina omauwanawa ogendji. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka haga vulu okuliwa kaakwanegumbo nosho woo okulandithwa, koondjuhwa ohakuzi woo natango omawawa ngoka haga longithwa okuninga iikusinga.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo, oondundu odhina omauwanawa ogendji, oshoka ohadhi nana woo omvula yi kale tayi loko nawa. Koondundu natango ohatu adha ko omamanya gondilo, ngoka haga vulu oku landithwa nenge ga longululwe taga longithwa iilongomwa ya yoolokathana.

Iimeno oyi na omauwanawa ogendji oshoka ohayi gandja omuzile ngoka hagu gondjwa kaantu noshowo kiinamwenyo. Iimeno natango ohayi gandja iiyimati mbyoka hayi vulu okuliwa kaantu nokiinamwenyo.

Oondundu odho oonzo dho shilongo. Oondundu odhina omawanawa ogendji. Ohadhi nana omvula opo yi kale tayi loko nawa. Koondundu natango ohaku vulu okuza omamanya gondilo ga yoolokathana, ngoka haga vulu wo oku landithwa.

Oondjuhwa odhina omauwanawa ogendji, ohadhi vulu okuvala omayi ngoka haga liwa nosho wo opo dhiindjipale. Koondjuhwa ohaku zi omafufu ngoka haga longitha okuninga oombindja dhuutalala osho wo iikusinga.

Uunamapya owo oshinima oshiwanawa, omvula ngele ya loko aanfaalama oyendji ohaya iteteke ya pulule omapya gawo ya vule oku kuna iimeno yawo ya yoolokathana. Ohaya longitha omambakumbaku oku pulula oshowo iipululo yoonani nenge yoondongi.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti. Odhina omauwanawa ogendji, oondjamba ohadhi etitha aataleli po mboka ya za kiilongo niilongo, opo ye ye ya talele po oshilongo shetu Namibia. Kondjamba natango ohaku zi omayego ngoka haga landithwa etaga nduluka iinima/iilongomwa ya yoolokathana.

Oonyanga odho dhimwe dhomiikwamboga. Oonyanga ohadhi longithwa oku towaleka omuhoka moombiga. Oonyanga wo ohadhi longithwa iinima yi ili noyi ili ngaashi ohadhi vulu oku panga omikolo noshowo omashikisha.

Oondundu odho odha simana, oondundu odho oonzo dhoshilongo odhina omauwanawa ogendji. Oondundu ohadi nana omvula, opo yi kale tayi loko nawa. Koondundu ohaku zi wo natango omamanya gondilo ngoka haga vulu oku landithwa.

Iimeno oya simana, oyina omawunawa ogendji . Iimeno oyo iikulya yaantu noshowo iinamwenyo. Iimeno ohayi gandja iiyimati mbyoka hayi liwa kaantu noshowo kiinamwenyo. Iimeno natango ohayi gandja omuzile goku gwondja kaantu no kiinamwenyo.

Egumbo olyo olukalwa lwomunamwenyo kehe. Omagumbo oga tungwa pamikalo dha yoolokathana. Opu na ngoka ga tungwa pashinanena, ga tungwa nomakuma niipeleki noshowo omakende gadho nomiyelo oyo pashinanena.

Oondjuhwa odha simana. Odho iitekulwanamwenyo. Oondjuhwa ohadhi vulu okuvala omayi e tadhi indjipala. Omayi ohaga vulu wo okuliwa. Oondjuhw aohadhi gandja omafufu ngoka haga longithwa okuninga iikuusinga, oombindja dhuutalala noshowo omakumbatha.

Iimeno oyina uwanawa owundji, iimeno ohayetitha omudhingoloko ngukale tangumonika nawa unene tu shapa omvula yaloko iimeno ohayikala yanzinza nawa, iimeno oyo iikulya yinamwenyo unene tu omafo ngokomiti noshowo omwidhi.

Iimeno oya simana oyina omauwanawa ogendji. Pehala mpoka pena iimeno ohapu kala tapu monika nawa unene tuu shampa omvula ya loko nde iimeno tayi kala ya ziza nawa. Iimeno ohayi gandja omuzile kaantu nosho wo kiinamwenyo.

Uunafaalama nenge tutye uunamapya oshinima oshiwanawa. Omuntu ngele okuna epya nenge ofaalama oha vulu okukunamo iimeno ye ongaashi iilya yomahangu, iilya-lyaka nosho tuu.

Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo, omuntu ngoka ena ofaalama yokumuna oondjuhwa oha mono mo omuwanawa ogendji ngaashi oondjuhwa ohadhi vulu oku gandja onyama noshowo omayi ngoka haga liwa, natango oondjuhwa ohadhi gandja omafufu ngoka haga kongithwa oku ninga omakumbatha, oombilya noshowo iikusinga.

Uunafalaama nenge uunamapya owo oshinima oshiwanawa. Aanafaalama ohaya iteteke unene tuu ngele omvula ya loko, opo ya longe oofaalama dhawo nenge omapya gawo. Ohaya longitha omambakumbaku, opo ya vule okupulula omapya gawo nenge okuhelela omapya gawo.

Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo odhina omawuwanawa ogendji. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka ha vulu wo natango oku liwa, koondjuhwa natango ohatu adhako omafufu ngoka haga longithwa oku ninga oombindja dhuutalala noshowo oku ninga iiskusinga.

Oshikunino osha simana. Oshi na omauwanawa ogendji. Omuntu ngele oku n aoshikunino she shi li mepya lye nenge pomudhingoloko gwe ohashi mu kutha omukundu goku enda iinano iile okuya kosikola opo a ka lande iimeno nenge iikwamboga ya yoolokathana. Pehala lyokuninga ngaaka oha kunu ashike iimeno ye, ndele ta kala ta kutha moshikunino she.

Oondjuhwa odho iitekulwanamwenyo. Koondjuhwa okuna omauwanawa ogendji ohadhi vulu okuvala omayi ngoka haga liwa. Oondjuhwa natango ohadhi gandja omafufu nenge tutye omalwenya ngoka haga vulu okulongithwa okunduluka oombindja dhuutalala noshowo okuninga iikuusinga.

Oohi odhina omawuwanawa ogendji .Omuntu ohavulu oku muna dhimwe odhe dhopawumwene dhokulya .oohi ohasldhi gandja oovitamine dha yoolokathana molutu. Omunafaalama goohi ohavulu woo oku muna oohi odhindji dhimwe ta ka landitha.

Oongombe odho iitekulwa namwenyo odhina omauwanawa ogendji koongombe ohaku zi omahini ohaku zi wo iipa mbyoka hayi vulu okulongululwa yi ninge oondjato noshowo oongaku.

Ondjamba oyo yimwe yomiiyamakuti. Ondjamba oyi na omauwanawa ogendji, ohayi nana aatalelipo taya zi kiilongo niilongo ye ye ya talelepo oshilongo. Kondjamba oha ku zi wo omayego ngoka ha ga landithwa e ta ga ndulukwa iihongomwa ya yoolokathana.

Ofaalaama oyo oshinima oshiwanawa. Omvula ngele yaloko, aanafaalama ohayii teteke opo yapulule oofalama dhawo, yo yavule wo okukuna iimeno yawo. Ohaya longitha iinima ngaashi omambakumbaku, opo ya pulule.

Oonduli odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti nenge tutye iithitukuti . Iinamwenyo yomokuti oyina omawunawa ogendji . Ohayi etitha aatalelipo mboka hayazi kondje yiilongo opo yeye ya talelepo oshilongo shetu.

Oondjuhwa odho iitekulwanamwenyo. Oondjuhwa odha simana, odhi na omawuwanawa ogendji. Oondjuhwa ohadhi vulu okuvala omayi e tadhi indjipala. Nomayi natango ohaga vulu wo okuliwa. Oondjuhwa natango ohadhi gandja omafufu ngoka haga vulu okulongithwa kunduluka iilongomwa yimwe ngaashi okuninga iikusinga.

Oondjuhwa nenge tutye iikwamawawa oyo iitekulwa namwenyo. Oyina omawunawa ogendji. Ohadhi vulu okuvala omayi ngoka haga landithwa woo natango koondjuhwa nenge kiikwamawawa ohaku vulu okuza omawawa nenge omalwenya ngoka haga longithwa okuninga iinima ngaashi omakumbatha oshowo iikuusinga.

Uunamapya owo oshinima oshiwanawa noshasimana. Omvula ngele yaloko aanafaalama nenge aanamapya kehe ohaya iteteke komapya gawo okupulula omapya gawo. Ohaya longitha iilongithomwa ngaashi omambakumbaku opo yapulule omapya gawo , yo yavule okukuna.

Omiti odha simana, odhi na omauwanawa ogendji. Omiti ohadhi gandja omuzile kaantu noshowo kiinamwenyo. Omiti ohadhi ningi omudhingoloko gu kale tagu mnika nawa, unene tuu shampa dha ziza nawa. Komiti ohaku zi iiyimati mbyoka hayi liwa kaantu noshowo kiinamwenyo.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo. Oondundu odhina omawuwanawa ogendji, ohadhi nana aatalelipo mboka haya zi kondje yiilongo, opo ye ye ya talelepo oshilongo. Oondundu natango ohadhi nana omvula, opo yi kale tayi loko nawa.

Ofaalama oyo oshinima oshiwanawa. Omvula ngele ya loko aanafalama ohaya iteteke, opo ya pulule omapya gawo ya vule oku kuna iimeno yawo. Ohaya longitha omambakumbaku okupulula ofaalama dhawo.

Oondundu odho oshinima shasimana moshilongo kehe. Oondundu odho oonzo dhoshilongo odhina omawuwanawa ogendji ngaashi ohadhi nana omvula opo yikale tayi loko yagwana nawa. Koondundu ohatu adha ko omamanya gondilo gayoolokathana ngoka haga vulu okulongululwa taga nduluka iinima yi ili noyi ili.

Oshikunnino osho oshinima shasimana, noshina omauwanawa ogendji. Moshikunino ohamu kunwa iimeno ya yoolokathana, ngaashi iikwamboga. Moshikunino ohamu kunwa wo omiti ndhoka hadhi imi iiyimati yayoolokathana.

Oondjuhwa nenge tushe iikwamawa oyina omauwanawa ogendji, ohayi vulu okuvala omayi ngoka haga vulu oku landithwa. Iikwamawawa ohaku zi omawawa nenge tushe omafufu, ngoka haga longululwa e taga ningi iinima ngaashi iikusinga, oombindja noshotu.

Oongombe odho iitekulwa namwenyo. Oongombe odhina omawuwanawa ogendji. Ohaku vulu oku za omahini ngoka haga liwa kaantu . Koongombe natango ohaku vulu oku za iipa mbyoka hayi longithwa oku ninga oondjato, oongaku nosho tuu.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo. Oondundu odhi na omauwanawa ogendji. Oondundu ohadhi vulu oku nana aatalelipo ta ya zi kondje yiilongo ye ye ya talelepo oshilongo. Koondundu ohatu adha ko imamanya gondilo ngoka ha ga vulu oku ndulukwa iinima ya yoolokathana.

Oongombe odho iitekulwanamwenyo. Oongombe odhi na omauwanawa ogendji. Koongombe oha ku zi omahini ngoka haga liwa kaantu. Oongombe naamtango, iipa yadho oha yi longithwa oku nduluka iilongomwa ya yoolokathana, ngaashi oongaku nosho wo oondjato.

Oshikunino osho oshinima oshiwaanawa. Omuntu ngele oku na oshikunino ota vulu okukuna mo iimeno ya yoolokathana ngaashi iikwamboga nosho woo omiti dhiiyimati.

Iimeno oya simana noyi na omauwanawa ogendji. Iimeno unene shampa ya ziza pethimbo lyomvula ngele tayi loko ohayi monikitha omudhingoloko nawa, shampa gwa ziza nawa. Iimeno ohayi gandja omuzile kaantu nokiinamwenyo. Natango iimeno ngaashi omwiidhi nomafo gokomiti oyo iikulya yiinamwenyo.

Iimeno oyina omawuwanawa ogendji, iimeno unene tuu ngele omvula yalokoo, ohayikala yaziza nawa tayeetitha omudhingoloko gukale tagumonika nawa. Iimeno oyo iikulya yiinamwenyo unene tuu gaashi omwiidhi nomafo gokomiti

Ofaalama yoondjuhwa oyo oshinima oshiwanawa. Oondjuhwa odhina omauwana ogendji, ohadhi vulu okuvala omayi ngoka haga vulu okuliwa kumwene gofaalama nenge kaa kwanegumbo nosho woo ohaga vulu woo okulandithwa. Oondjuhwa natango oha kuzi omafufu ngoka haga longithwa okuninga iikusinga.

Iikwamawawa oya simana oyina omawuwanawa ogendji. Ohayi vulu okuvala omayi ngoka haga vulu wo okuliwa. Kiikwamawawa ohaku zi omafufu ngoka haga longithwa okunduuluka iilongomwa yayoolokathana, ngaashi okuninga oombindja dhuutalala nosho wo okuninga iikusinga.

Oshikwiila osho oshikulya shOshiwambo hashi ithanwa nokuli kutya omboloto yOshiwambo ndjoka ya longwa muusila wiilya yomahangu. Oshikwiila ohashi telekwa pamaludhi gi ili. Ohashi vulu okupya peziko lyomutoko nenge tu tye okuyothwa nenge hashi vulu okupya momeya nenge ohashi vulu natango okukangwa.

Omiti nenge iimeno oyi na omauwanawa ogendji. Ohadhi gandja omizile dhoka hadhi gondjwa kaantu noshowo kiinamwenyo. Omiti natango ohatu dhi longitha iitayi yadho okuninga oopala dhoka hatu longitha okudhika omagumbo.

Iimeno oya simana. Oyi na omauwanawa ogendji. Pehala mpoka pu na omiti odhindji nenge iimeno oyindji ohashi etitha opo omvula yi kale tayi loko nawa unene. Iimeno ohayi eta omudhingoloko gu kale tagu monika nawa unene tuu shampa ya ziza nawa.

Iimeno oya simana. Oyi na omawuwanawa hi ili nogi ili. Kiimeno ohalu zi iiyimati mbuola hayinliwa kaantu noshowo kiinamwenyo. Iimeno ohayi type ombepo yoku fudhila mo opo tu kale tu na uundjolowele. Iimeno natango ohayi gandja omunzile ngoka hagu gondjwa kaantu noshowo kiinamwenyo.

Oondundu odho oonzo dhoshihilongo. Odhina omawuwanawa ogendji. Oondundu ohadhi nana aatalelipo mboka haya zi kiilongo niilongo opo wo yatalelepo oshilongo. Oondundu wo ohadhi nana omvula opo yi kale tayi loko nawa.

Iimeno oyi na omauwanawa ogendji. Iimeno ohayi gandja iiyimati mbyoka hayi liwa kaantu nosho wo kiinamwenyo. Iimeno ohayi tu pe ombepo yokufudhila mo. Natango iimeno oyi na omawuwanawa ogendji ngaashi ohayi gandja omuzile ngoka hagu gondjwa kaantu nosho wo kiinamwenyo.

Ofaalama oyo oshinima oshiwanawa, oshi na omawuwanawa ogendji. Omvula ngele ya loko aanafalama ohayi iteteke, opo ya pulule oofaalama dhawo ya wape wo okukuna iimeno yawo, ohaya longitha omambakumbaku okupulula nenge okuhelela oofaalama dhawo.

Ofaalama nenge oshikunino osho oshinima oshiwanawa, oshoka moshikunino ohamu kunwa iimeno ya yoolokathana ngaashi iikwamboga nomiti dha yoolokathana hadhi imi iiyimati yi ili noyi ili.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo. odhina omawuwanawa ogendji. Oondundu ohadhi etitha aatalelipo opo yaze kondje yoshilongo opo yeye yatale lepo oshilongo shetu. Oondundu ohadhi ningitha yi loke mpoka puna oondundu odhindji.

Omiti odhina omawu wanawa ogendji. Omiti ohadhi gandja omuzile goku gondjwa kaantu nosho wo kiinamwenyo. Omiti natango ohadhi etitha omudhiingoloko gukale tagu monika nawa, unene tuu shampa gwa ziza nawa. Omiti woo ohadhi tupe ombepo yoku fudhilamo.

Ofaalama oyo oshinima oshiwanawa. Omvula ngele ya loko aanafaalama oha yiiteteke, opo ya pulule omapya gawo nenge oofaalama dhawo. Ohaya kunumo iimeno ya yoolokathana ngaashi iikwamboga, nosho woo omiti dhiili nodhiili ndhoka hadhi vulu oku ima iiyimati ya yoolokathana.

Oshikwila nenge tutye omungome ogo oshikulya shoshiwambo yamwe ohayeshi ithana tayati omboloto yoshiwambo. Oshikwila ohashi kala shalongwa muusila womahangu, oshikwila ohashi vulu okuyothwa peziko nenge shi kangwe.

Oonduli odho dhimwe dhominamwenyo yomokuti nenge tutye iithutukuti, odhina omawuwanawa ogendji oshoka Iinamwenyo yomokuti ohayi nana atalelipo mboka hazi kondje yiilongo opo yeye yatalelepo oshilongo shetu Namibia.

Oonyanga odho dhimwe dhomiikwamboga mbyoka hayi longithwa okutowaleka omahoka. Oonyanga odhi na omauwanawa ga yoolokathana ngaashi ohadhi longithwa okupanga omikolo nomashikisha.

Iimeno oya simana oshoka ohayi type ombepo yoku fudhilamo noshowo omizile ngoka hagu vulu oku gwondja kaantu noshowo kiinamwenyo. Iimeno ohayi kala yaziza nawa ngele ovula ya loko nawa nohayi ningitha omudhingoloko gukale tagu monika nawa.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo odhina omauwanaw ogendji gayoolokathana oondundu ohadhi Nana aatalelipo taazi kiilongo niilongo opo yeya yatalelepo oshilongo Namibia ohadhi Nana woo omvula opo yi kale tayi loko nawa

Omiti odhina omawuwanawa ogendji ngaashi, omiti ohadhi gadja omuzile kaantu nokiinamwenyo. Omiti ohadhi gadja wo iiyimati hayiliwa kaantu nokiinamwenyo. Komiti natango ohatuvulu okumonako iikuni yokutema niiti yokudhika omagumbo nenge omalukalwa.

Oonyanga odho yimwe yomiikwamboga, oyi na omawuwanawa ogendji. Ohayi longithwa woo okupakapo , oku towalekitha omahoka ngele omuntu ta pakapo. Oonyanga oha yi longithwa natango okupanga omawuwehame ngaashi omikolo nomashikisha. Oha yi vulu woo okulandithwa ndele omuntu ta mono mo oshimaliwa.

Iigadhi oyo iikwatelwa mbyoka hayi longithwa kAawambo okukwatela noshowo okupungula iilongomwa ngaashi iilya yomahangu, iilyalyaka, omakunde nosho tuu.

Oondundu odha simana, oondundu odhina omauwanawa ogendji moshilongo. Oondundu ohadhi nana aataleli po taya zi kiilongo niilongo yeye ya ta lele po oshilongo Namibia. Oondundu ohadhi nana woo omvula opo yi kale tayi loko. kondundu oha kuzi omamanya go ndilo ngoka haga vulu oku landithwa.

Okukwata oohi osho oshinima sha simana. Oohi ohadhi kwatwa momikalo dha yoolokathana. Ohadhi vulu okukwatwa noonete dhokuyula oohi nenge nuundjolo. Oohi odhina omauwanawa ogendji ngaashi, okuliwa nenge okulandithwa ndele omuntu ta mono mo oshimaliwa.

Omiti odhi na omauwanawa ogendji. Ohadhi gandja omuzile kaantu nosho woo kiinamwenyo. Ohadhi tu pe ombepo yoku fudhilamo. Ohatu dhi longitha woo okudhika omagumbo getu.

Iimeno oyina omauwanawa ogendji. Oha yi gandja ombepo yoku fudhilamo kaantu nokiinamwenyo, iimeno oha yi gandja wo iiyimati mbyoka hayi liwa kaantu nokiinamwenyo. Omeya nago oga simana oshoka oha ga kandulapo enota maantu nomiinamwenyo.

Oongombe odho iitekulwanamwenyo. Oongombe odhi na omauwanawa ogendji oongombe ohadhi gandja omahini nohadhi gandja wo omweelelo. Oongombe iipa yadho ohayi vulu okulongwa mo e ta yi ningi oondjato, oongaku nosho tuu.

Oshikunino osho oshinima oshiwanawa. Oshi na omauwanawa ogendji. Omuntu oha vulu okukala e na oshikunino she shopaumwene e ta kunu mo iimeno ya yoolokathana ngaashi: iikwamboga, omiti dha yoolokathana, omiti dhiiyimati nosho wo omiti dhomizile.

Omiti odhina omauwanawa ogendji. Omiti ohadhi opalekitha omudhingoloko gu kale tagu monika nawa. Omiti ohadhi gandja wo omizile kaantu noshowo kiinamwenyo. Aantu ohaya longitha omiti okutunga omagumbo gawo.

Iigandhi oya simana, oyo iikwatelwa ndjoka hayi longithwa kAawambo oku pungulila iilikolomwa yawo ngaashi iilya yomahangu, iilyalyaaka, omakunde nomapungu nosho tuu.

Uunamapya owa simana. Owuna omauwanawa ogendji. Omvula ngele ya loko aanafalama ohaya I teteke opo ya pulule oofalama dha wo nenge omapya gawo, opo ya vule oku kuna mo iimeno yawo ya yoo lokathana. Ohaya longitha oma mbakumbaku oku pulula nenge oku teta po omwiidhi.

Oshikunino osho oshinima sha simana. Oshi na omawuwanawa ogendji. Omuntu ngele oku na oshikunino oha vulu okukuna mo iimeno ya yoolokathana ngaashi iikwamboga, nosho tuu. Omuntu oha vulu okukala e na oshikunino she omo ta hupu pamwe naanegumbo lye.

Ofaalama yiingulu oya simana oyina omauwanawa ogendji ngaashi iingulu ohayi vulu oku indjipala ndele tayi ningi oyindji. Omunafaalama talandithapo yimwe opo a vule okumona woo oshimaliwa shomondjato.

Uunamapya owo oshinima oshiwana ,oshina omawuwanawa ogendji ngaashi omunafaama ohavulu oku Kuna iimeno yayoloka thana ngaashi oodogs, omatama, omapungu omakunde nosho tuu.

Iimeno ngaashi omiti, oyina omauwana ogendji. Omvula ngele ya loko, omiti ohadhi kala dha ziza nawa, tadhi ningitha omu dhiingoloko gu kale tagu monika nawa. Omiti ohadhi nana woo omvula yikale tayi loko pehala mpoka. Omiti ohadhi gandja omuzile kaantu, nosho woo kiinamwenyo.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti nenge tutye iithitukuti. Iinamwenyo yomokuti oyi na omauwanawa ogendji oshoka ohayi nana aatalelipo taya zi kiilongo niilongo ya talelepo oshilongo. Omiti nenge iimeno ohayi gandja iikulya kiinamwenyo noshowo omizile dhoku gondja.

Omiti odhi na omauwanawa ogendji. Ohatu dhi longitha okudhika omagumbo unene tuu gopashiwambo. Ohadhi gandja omizile kaantu nosho woo kiinamwenyo. Ohadhi opaleke omudhiingoloko unene tuu ngele dha ziza nawa opo gu kale tagu monika nawa.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo, odhina omawunawa ogendji giili. Oondundu ohadhinana omvula yiloke, odhina omawunawa ogendji ngaashi ohadhinana aatalelipo tayazi kiilongo niilongo opo yeye yatalelepo oshilongo.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo. Oondundu odhi na omauwanawa ogendji, ohadhi nana omvula, yi kale tayi loko. Oondundu ohadhi nana wo aatalelipo taa zi kiilongo niilongo, opo ye ye ya talele po oshilongo Namibia.

Iimeno oya simana yo oyina omawunawa ogendji, iimeno ohayi opalekitha omudhingoloko shampa ya ziza nawa, omudhingolongo ohagu kala tagu monika nawa. Omiti wo ohadhi gandja omuzile kaantu nokiinamwenyo.

Oonduli odho dhimwe dho miinamwenyo yo mo kuti nenge tulye iithutukuti. Iithutukuti oyina omauwana ogendji oshoka ohayi nana aataleli po taya zi kiilongo niilongo, yeye ya talele po oshilongo.

Oondundu nenge tu tye iikulundundu odho oonzo dhoshilongo. Odhi na omauwanawa ogendji. Oondundu ohadhi nana aatalelipo taya zi kondje yoshilongo ye ye ya talele po oshilongo Namibia. Oondundu ohadhi nana wo omvula yi loke. Koondundu ohatu adha ko omamanya gondilo ga yoolokathana ngoka haga vulu wo okulandithwa.

Oondundu odhina omauwanawa ogendji. Oondundu ohadhi nana aataleliipo taya zi kiilongo niilongo ye ye yatelele po oshilongo shetu, koondundu woo ohaku kuthwa omamanya gondilo gayoolokathana gomaludhi nomaludhi ngoka haga vulu oku landithwa ndele taga eta oshimaliwa moshilongo.

Omagumbo gomiti ogo omalukalwa gomuthigululwakalo gwoshiwambo. Omagumbo gomiti ohaga dhikwa niiti hayizi komiti. Oondunda dhawo ohadhi ningwa noomwiidhi, ndhoka hadhi muwa melundu.

Oondundu odha simana, odhina omawuwanawa ogendji. Oondundu odho oonzo dhoshilongo. Ohadhi nana woo aatalelipo taa zi kiilongo niilongo yeye ya talele po oshilonga Namibia. Oondundu ohadhi nana woo omvula yi kale tayi loko.

Okumuna oondjuhwa nenge ofaalama yoondjuhwa oyina omawunawa ogendji . Oondjuhwa ohadhivala omayi etadhi indjipala tadhi ningi odhindji eta dhi landithwa pomahala ga yoolokathana. Oondjuhwa omalweya gadho ohaga longithwa woo oku ninga iilongomwa ya yoolokathana ngaashi okuninga oombindja nosho tuu.

Oshikunino osho oshinima oshiwanawa. Omuntu ngele okuna oshikunino oha vulu oku kunamo iimeno ya yoolokathana ngaashi iikwamboga nomiti dhiiyimati dha yoolokathana.

Omiti noshowo oondundu odha simana. Odhi na omauwanawa ogendji moshilongo. Oondundu nomiti ohadhi nana omvula yi kale tayi loko nawa. Omiti hadhi gandja omuzile kaantu nokiinamwenyo. Oondundu ohaku vulu oku adhika omamanya gondilo ngoka gaga vulu okulandithwa.

Iimeno oyina omawuwanawa ogendji, iimeno ohayi opalekitha omudhingoloko gukale gwa ziza nawa notagu monika nawa, iimeno ohayi gandja omuzile kaantu nokiinamwenyo.

Iinamwenyo yo mokuti nenge tutye Iithitukuti oya simana oshoka ohayi wapalekitha omudhingoloko, no hayi nana woo aatalelipo taya zi kiilongo niilongo opo yeye ya talelepo oshilongo.

Omiti odha simana oshoka odhina omauwanawa ogendji, ohadhi gandja ombepo yokufudhilamo kaantu no kiinamwenyo, ohadhi gandja woo omuzile kaantu no kii namwenyo. Omeya ogena uuwanawa owundji oshoka ohaga nuwa kaantu no kiinamwenyo.

Omiti nenge tutye iimeno oyina omauwanawa ogendji, yo ohayi opalekitha omudhingoloko, unene tuu omvula ya loko, shampa ya kala ya ziza nawa, omudhingoloko ohagu kala tagu monika nawa. Iimeno ohayi gandja wo ombepo yokufudhila mo, nohayi gandja wo omuzile goku gondjwa kaantu noshowo kiinamwenyo.

Oshikunino osha simana, oshi na omauwanawa ogendji. Aanafaalama ohaa kunu iimeno ya yoolokathana moshikunino ngaashi yiikwamboga nosho tuu. Ethimbo lyokuteya ngele lya adha, aanafaalama ohaa teya shoka ya kunu e taa ka landitha ya vule okumona mo iimaliwa.

Uunafalama nuunamapya oshinima oshiwanawa, omvula ngele yaloko aanafalama oyendji ohayi iteteke, opo yapulule momapya gawo nenge oofaalama dhawo ya vule okukuna mo iimeno yomaludhi gayoolokathana. Ohaya longitha omambakumbaku okupulula.

Uunamapya owo oshinima sha simana, oshi na omauwanawa ogendji. Omvula ngele ya loko aanafaalama ohaya iteteke opo ya longe oofaalama dhawo, ohaya longitha omambakumbaku oku pulula nenge oku teta po omwiidhi.

Uunamapya oshinima oshiwanawa, oshina omawuwanawa ogendji. Omuntu ngele oku na ofaalana ye oha vulu okulonga iilongomwa ye yayoolokathana ngaashii, iimeno yomaludhi ga yoolokathana ngaashi iikwamboga nosho tuu. Aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku okupulula oofaalama dhawo.

Oongombe odho iitekulwanamwenyo. Omuntu ngele okuna oshigunda shoongombe nenge ofaalama yoongombe oongombe ohadhi gandja omawunawa ogendji ngaashi koongombe ohaku vulu okuza omahini, ohaku vulu okuza wo iipa mbyoka hayi longithwa okuninga oondjato, oongaku nosho tuu.

Ofalama yoondjuha oyina omawuwanawa ogendji, oondjuhwa ohadhi vulu oku indjipala dhimwe ta dhi landithwa dhina omwenyo dhimwe tadhi landithwa dha hulitha onga onyama, oondjhwa ohadhi vulu okuvala omayi haga vulu natango okulandithwa.

Iinamwenyo yomokuti yi na omawuawanawa ogendji ga yoolokathana. Iinamwenyo yomokuti ohayi nana aatalelipo taya zi kiilongo niilongo, opo ye ye ya talelepo oshilongo shetu Namibia. Oondundu nadho oonzo dhoshilongo. Odhi na omawuwanawa ogendji, nadho wo ohadhi nana aatalelipo taya zi kiilongo niilongo, opo ye ye ya talele po oshilongo shetu.

Oku kala wuna epya nenge ofaaalama osho oshinima oshiwanawa. Mepya nenge tutye mofaalama ohamu kunwa iilongomwa ya yoolokathana nenge tutye iimeno yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi omapungu, Omahahangu, oofukwa, omakunde nosho tuu

Oongombe odho iitekulwa namwenyo mbyoka yasimana. Oongombe odhina omauwanawa ogendji kongombe ohatu vulu oku monako omahini. Oongombe ohadhi vulu woo okulongithwa onga oonani dhoku pulula uunene tuu kaanafalama.

Iimeno oyina omauwanawa ogendji. Iimeno ohayi opalekitha omudhingoloko opo gu kale gwa ziza nawa uunene tuu pethimbo lyomvula tayi loko. Iimeno ohayi gandja noshowo iiyimati kaantu no kiinamwenyo.

Iinamwenyo yomokuti nenge tutye iithitukuti oya simana yo oyina omauwanawa ogendji. Ohayi nana aataleli po mboka haya zi kiilongo niilongo ye ye ya talele po oshilongo. Oshowo omiti nenge tutye iimeno oya simana oshoka ohayi gandja omuzile goku gondjwa kiinamwenyo.

Oohi odhi na omauwanawa ogendji unene uuna omuntu ena okandombe ke kopaumwene koohi oha vulu oku iindjipala eta kwata mo dhimwe nokudhilandithapo opo a vule a mone mo oshimaliwa .

Ofaalama yoondjuhwa oyo oshinima oshiwanawa. oondjuhwa odhina omawuwanawa ogendji ohadhi gandja omweelelo kaanegumbo nenge kumwene gwomafaalama . Koondjuhwa woo ohakuzi omafufu nenge omalwenya gadho ohaga longithwa okuninga iikuusinga noshowo okuninga uumbidja nosho tuu.

Oshikunino osho oshinima oshiwanawa nosha simana komunafaalama kehe. Moshikunino omunafaalama ohavulu okukuna mo iimeno yayoolokathana ngaashi iikwamboga yomaludhi gayoolokathana.

Omiti odhina omauwanawa ogendji. Omudhingoloko ohagu monika nawa unene tuu omiti ngee dha ziza nawa unene tuu ethimbo lyomvula ngele ya loko. Omiti ohadhi opalekitha omudhingoloko. Omiti ohadhi gandja omuzile kaantu noshowo kiinamwenyo.

Omiti odhina omawuwanawa ogendji. Omiti ngele dhaziza ohadhi opalekitha omudhingoloko, opo gu kale tagu monika nawa. Omiti ohadhi gandja omizile kaantu noshowo kiinamwenyo. Omiti natango ohadhi longithwa kiinamwenyo ngaashi uudhila okutungilako omagumbo gawo iihandhila.

Uunamapya osho oshinima oshiwanawa nosha simana. Oshina omauwanawa ogendji. Omvula ngele ya loko aanafaalama ohaya iteteke opo ya pulule oofaalama dhawo nenge omapya gawo . Ohaya longitha omambakumbaku okupulula , oonani, oondoongi nosho tuu.

Iinamwenyo yomokuti nenge tutye iithutukuti oyo oonzo dhoshilongo. Oyina omawuwanawa gayoolokathana. Iinamwenyo yomokuti ohayi nana aataleli po mboka hayazi kiilongo niilongo oyo yeye yatalelepo oshilongo.

Oondundu odhina omawuwanawa ogendji. Oondundu odho oonzo dhoshilongo. Ohadhi nana omvula yikale tayi loko pomahala mpoka pena oondundu. Oondundu odhina omawuwanawa ogendji ngaashi koondundu ohaku kuthwa omamanya gondilo gayoolokathana ngoka haga vulu okulandithwa.

Omuthigululwakalo gwoshiwambo ogwa simana. Owuna omauwanawa ogendji, oshoka otawu tulongo omikalo dhoshiwambo dhayoolokathana. Otawu tulongo wo esimaneko lyoshiwambo, noshowo oothige, noonkulunkedhi dhoshilongo.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo odhina omauwanawa ogendji. Oondundu ohadhi nana omvula yikale tayi loko, koondundu ohaku a dhika woo omamanya goshingoli gayoolokathana ngoka haga vulu oku landithwa e taga eta oshimaliwa moshilongo.

Oondundu odho onzo dhoshilongo . Odhina omawuwanawa ogendji ngaashi, oondundu ohadhi nana omvula yikale tayi loko yagwana nawa . Oondundu ohadhi nana aataleli mboka haya zi kondje yiilongo yeye ya talelepo oshilongo.

Iimeno oyi na omauwanawa ogendji ga yoolokathana. Iimeno uunene tuu ngele omvula ya loko ohayi opalekitha omudhingoloko shampa ya ziza nawa omudhingoloko ohagu kala tagu monika nawa. Iimeno ohayi gandja omuzile kaantu noshowo kiinamwenyo.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo, odhina omawuwanawa ogendji nodha simana. Oondundu ohadhi nana aatalelipo taya zi kiilongo niilongo opo yeye ya talele po oshilongo Namibia. Koondundu ohaku zi wo omamanya gondilo ga yoolokathana. Moka hamu vulu okuhongwa iilongomwa ya yoolokathana.

Omiti odhina omawuwanawa ogendji, omiti ohadhi wapalekitha omudhingoloko unene tuu shampa omvula ya loka dhaziza nawa omudhingoloko ohagu kala tagu monika nawa, omiti ohadhi gandja omuzile kaantu nokiinamweno.

Omagumbo gomiti ogo omagumbo gopamuthigululwakalo gwoshiwambo. Oondunda dhago odhaningwa momwiidhi noshowo noondhopi dhomaloya . Oondunda dhomagumbo gomiti ohadhi gandja omuzile omutalala opethimbo lyuupyu noshowo ohadhi kala dha pupyala nawa pethimbo lyuutalala .

Oondjuhwa odho iitekulwanamwenyo mbyoka yi na omauwanawa ogendji ga yoolokathana. Ohatu vulu okumonako omalwenya ngoka ha ga longithwa okuninga iizalomwa ngaashi oombindja. Ohadhi vala omayi dho ohadhi gandja woo onyama yokuliwa.

Omiti odhina omauwanawa ogendji, oha tu dhilongitha okutunga omagumbo, ohadhi opalelekitha wo omudhingoloko gukale tagu monika nawa, ohadhi gandja wo omuzile kaantu nokiinamwenyo.

Iinamwenyo yomokuti nenge tutye iithitukuti oya simana moshilongo oshoka na ohayi gandja omawuwanawa ga yoolokathana. Iinamwenyo yomokuti ohayi nana aatalelipo taya zi kiilongo niilonga opo yeye ya talelepo oshilongo.

Omatama ogena omawuwanawa ogendji ngaashi . Omatama ohaga vulu oku landithwa onga ongeshefa ndele omuntu eta monomo oshimaliwa. Omatama ohaga vulu woo oku liwa onga omayihu nenge ga pakwapo.

Iimeno oyi na omauwanawa ogendji. Ohayi opalekitha momudhingoloko unene tuu ngele omvula ya loko, shampa ya ziza nawa. Ohayi gandja omuzile kaantu nosho wo kiinamwenyo .

Oondjuhwa odhina omawuwanawa ogendji. Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo. Omuntu ngele okuna ofaalama yoondjuhwa oondjuhwa ohadhi vala omayi etadhi indjipala. Omayi natango ohaga vulu oku landithwa. Oondjuhwa natango omalwenya gadho nenge omafufu gadho ohaga longwa woo oku nduluka iinima ngaashi oombindja nosho tuu.

Ofaalama yoondjuhwa nenge oku muna oondjuhwa osho oshinima oshiwanawa oshoka oondjuhwa odhina omauwanawa ogendji. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngokahaga vulu oku liwa ku mwene goondjuhwa nenge aka landithe. Oondjuhwa ohadhi gandja wo omawawa nenge tutye omafufu ngoka haga longithwa oku nduluka iinima ya yoolokathana ngaashi oku ninga oombindja nosho tuu.

Okutekula oohi osho oshinima shasimana nayi noonkondo, oshoka oohi odhina omauwanawa ogendji. Omuntu ngele okwa tekula oohi odhindji ota vulu wo okudhi landitha ndele tamono oshimaliwa shokukandulapo oompumbwe dhiili nodhili.

Oohi odha simana, odhina omawuwanawa ogendji. Aantu ohaavulu oku kwata oohi komadhiya gokokule etaadhi eta puundombe wopomagumbo gawo ya kale tayedhi tekula. Oohi ohadhi vulu okulandithwa ,ohadhi vulu wo okuliwa kaanegumbo.

Iimeno oyina omauwanawa ogendji. Iimeno ohayi wapalekitha omudhingoloko nenge ehala mpoka ya kunwa lyi kale tali monika lya ziza nawa. Iimeno ohayi gandja wo ombepo yoku fudhila mo kaantu nokiinamwenyo.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo odhina omawuwanawa ogendji gayoolokathana, koondundu ohaku vulu okuza omamanya ngoka gondilo haga vulu okulandithwa nenge haga vulu okulongululwa tamulongwa iilongomwa yimwe. Oondundu ohadhi nana wo omvula yikale tayi loko nawa.

Omiti odhina omauwanawa ogendji. Omiti ohadhi opalekitha omudhingoloko unene tuu shampa dha ziza nawa. Omiti ohadhi gandja omizile kaantu noshowo kiinamwenyo. Omiti ohadhi gandja wo iiyimati mbyoka hayi liwa kaantu nokiinamwenyo.

Ofaalama yoondjuhwa oyo oshinima oshiwanawa no shina omauwanawa ogendji. Oshoka Oondjuhwa ngele dha vala, omunafaalama ota vulu oku ilikolela mo omayi go kulya nosho wo goku landitha. Natango ngele Oondjuhwa oodha vala ndee tadhi indjipala, omunafaalama ota vulu oku mona mo oondjuhwa natango dhokulya natango nenge dhoku ka landitha eta mono mo oshimaliwa.

Oonyanga odhina omawuwanawa ogendji. Oonyanga ohatudhi longitha okulanga omauvu ga yoolokathana ngaashi omikolo noshowo omashikisha. Oonyanga woo ohatudhi longitha okutowalekitha iiyelelwa yetu.

Iikunino oyina omauwanawa ogendji. Omuntu ngele okuna ofaalama nenge oshikunino moka hakunu iilongomwa yayoolokathana ngaashi iikwamboga , omiti dhiiyimati noshotuu, ota vulu okumonamo omauwanawa ogendji ngaashi okulanditha iilongomwa mbyoka akuna etamono mo oshimaliwa.

Iinamwenyo yomo kuti oyina omawu wanawa ogendji. Ohayi wapalekitha omu dhingoloko opo gukale tagu monika nawa. Iinamwenyo yomo kuti oha yi nana wo aatalelipo taya zi kiilongo niilongo opo yeye ya talelepo oshilongo shetu Namibia.

Omiti nenge tutye iimeno oya simana, ohayi opalekitha omudhingoloko unene tuu shampa ya ziza gukale tagu monika nawa. Omiti ohadhi gandja wo omuzile goku gondja kaantu noshowo kiinamwenyo. Komiti ohaku zi wo iiyimati yokuliwa kaantu nokiinamwenyo.

Iinamwenyo yomokuti nenge tutye iithitukuti oyasimana no oyina omauwanawa ogendji moshilongo ohayi nana aazayizayi nenge aatalelipo mboka haya zi kondje yiilongo yeye yatalelepo iithitukuti moshilongo shetu Namibia.

Oondundu odho onzo dhoshilongo, odhina omawuwanawa ogendji ngayolokathana. Oondundu ohadhi nana omvula yikale ayi loko nawa. Oondundu oha kuzi omamanya gondilo gayolokatha gokahaga vulu okuhogwa iihogomwa yayolokathana.

Omiti odhi na omauwanawa ogendji. Omiti ohadhi gandja omizile kiinamwenyo noshowo kaantu. Komiti ohatu mono ko iiti yokudhika omalukalwa getu nosho tuu.

Oofalama yoondjuhwa oyo oshinima oshiwanawa. Oondjuhwa ngele dha vala ohadhi iindjipaka , oondjuhwa ohadhi vala wo omayi ngoka haga vulu oku liwa ku mwene go falama nosho wo oku landitha, koondjuhwa ohaku zi wo omafufu ngoka haga longithwa oku ninga oombindja niikutu yilwe.

Oongombe odho iitekulwa namwenyo, oyina omauwanawa ogendji oongombe ohadhi vulu okugandja omahini, oongombe ohadhi vulu okugandja onyama, oongombe ohadhi vulu okulongithwa okupulula uunene tuu kaanafalama mboka yena omapya.

Ooondundu odhina omauwanawa ogendji. Oondundu ohadhi nana omvula opo yi kale tayi loko nawa. Oondundu ohadhi nana woo aatalelipo mboka haya zi kiilongo niilongo, opo yeye ya talelepo oshilongo Namibia.

Oshimbombo osho oshikulya shoshiwambo, sha tseyika nawa, ngalamwithi yashiteni. Oshimbombo oha shi vulu oku lithwa iinima ya yooloka ngaashi, oku elelwa nomboga nenge nonyama.

Uunafalama owo oshinima oshiwanawa unene tuu omvula ngele ya loko aanafalama oyendji ohayi iteteke opo ya pulule nenge ya longe oofalama dhayo. Ohaya longitha omambakumbaku opo ya pulule.

Iinamwenyo yomokuti nenge iithitukuti oya simana moshilongo shetu, oshoka oyina omauwanawa ogendji. Iinamwenyo yomokuti ohayi nana aatalelipo, mboka haya zi kondje yiilongo, yeye yatalelepo oshilongo Namibia.

Iimeno oyi na omawuwanawa ogendji, ohayi ningi omudhingoloko gu kale tagu Monika nawa, gwa ziza nawa, gwa opala. Aanafaalama ohaya kunu iimeno momapya gawo. Omvula ngele ya loko, aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku ya pulule omapya gawo. Natango ethimbo lyoku teya ngele lya adha, ohaya longitha wo yimwe yomomambakumbaku opo ya teye iilikolomwa yawo.

Oohi odhina omauwanawa ogendji ga yoolokathana, uunene ngele omunafalama okuna ofalama yoohi, oha vulu oku muna oohi dhomaludhi ga yoolokathana, dhoku landitha ta monomo wo oshimaliwa shoku kandulapi oompumbwe dhiili no dhiili.

Iinamwenyo yomokuti nenge tutye iithitikuti oyina omawuwanawa ogendji . Iithitikuti ohayi nana aatalelipo mboka haya zi kondje yiilongo yeye ya talelepo oshilongo. Osho woo omiti odha simana oshoka ohadhi gandja omuzile kiinamwenyo nosho woo kaantu.

Epya olyo oshinima sha simana komunafaalama nenge komukwanegombo kehe . Mepya ohatu kunumo iilikolomwa ya yoolokathana ngaashi iilya yomahangu, iilyalyaaka, omakunde, omapungu oofukwa nosho tuu.

Oondundu odho oonzo dhoshilongo .Oondundu odhina omawuwanawa ogendji oshoka ohadhi nana omvula. Oondundu ohadhi nana woo aatalelipo tayazi kiilongo niilongo opo yeye ya talelepo oshilongo. koondundu ohaku adhika woo omamanya gondilo ngoka haga vulu okulongwa iilongomwa ya yoolokathana.

Omiti odhina omauwanawa ogendji. Omiti ohadhi gandja omuzile gokugondja kaantu osho wo kiinamwenyo. Omiti ohadhi tu pe ombepo yokufudhila mo. Omiti ohadhi wapalekitha wo omudhingoloko gu kale tagu monika gwa ziza nawa.

Ondjamba oyo oshinamwenyo sho mokuti. Oshina omawuwanawa ogendji unene tuu moshilongo. Oondjamba ohadhi nana aatalelipo taya zi kiilongo niilongo, ye ye ya talelepo oshilongo Namibia.

Omiti odhi na omauwanawa ogendji. Omiti ohadhi gandja omizile dhokugondja kaantu nosho wo kiinamwenyo. Omiti natango ohadhi vulu okugandja iiyimati mbyoka hayi vulu okuliwa kaantu nosho wo kiinamwenyo.

Iikombo oyo iitekulwanamwenyo . Oyina omauwanawa ogendji. Iikombo ohayi gandja uuhoho kaanaafalama , mbyoka hayeyi longitha okutula momapya gawo opo iimeno yivule okumena nawa. Iikombo ohayi gandja woo omahini moka hamu longwa iilongomwa ngaashi omahini gakukutikwa noshowoo oombuta dhokugwayeka koomboloto.

Iimeno oya simana noyina omawuwanawa ogendji .Iimeno ohayi tupe ombepo yoku fudhilamo . Iimeno ohayi gandja woo omuzile kaantu nokiinamwenyo. Iimeno woo natango ohayi vulu okugandja iiyimati mbyoka hayi liwa kaantu noshowo kiinamwenyo .

Omiti odhasimana ohadhi tupe ombepo yokufudhilamo. Pehala mpoka puna omiti odhindji ohadhi nana omvula yi kale tayi loko nawa. Ohashi eta omudhingoloko gu kale gwaziza nawa tagu monika nawa. Omiti ohadhi gandja omizile kantu nokiinamwenyo.

Okashina ko ku teya okena omauwanawa ogendji ga yoolokathana ngaashi; okapu okulongitha , ko ohaka kwathele omunafaalama opo kaa manenepo ethimbo lye. Oha keendelele no ha ka longo iilonga ngaashi mbyoka shi vulithe to longo koonyala.

Embakumbaku olyo osheenditho shasimana oshoka olina omauwanawa ogendji. Ohali kwathele aanafaalama opo yapulule, yoyakune iilongomwa yawo ngaashi omakunde, iilya, iilyaalyaaka nayilwe opo yavule okwiimonenamo iipalutha yawo.

Iinamwenyo yomokuti nenge tu tye iithitukuti oyindji oyi na omauwanawa ogendji, oshoka ohayi nana aatalelipo, opo ye ye moshilongo. Ngele aatalelipo ye ya moshilongo, nena ohashi kwathele okuhwepopeka eliko lyoshilongo. Iithitukuti ohayi kaleke wo omudhingoloko gwoshilongo opo gu kale tagu monika gwa opala nawa.

Oohi odho iinamwenyo yomomeya. Aantu ohaa tekula oohi nomalalakano ga yoolokakathana. Yamwe ohaa tekula oohi omolwa ewapalo lyuushitwe, yamwe ohaa tekula oohi opo dhiindjipale yo ya vule oku dhi landitha nenge okulya onga iikulya.

Oshikunino osho oshinima oshiwanawa komunafaalama kehe, oshoka oshi na omawuwanawa ogendji. Shampa omunafaalana akunu iimeno, ohe yi sile oshimpwuyu nenge oshisho ndele ta yi koko sigo tayi mene, ndele eteyo tali adha. Shampa eteyo lyaadha oho vulu oku teya ndele twii monenemo iilikolomwa yokulya nosho woo okulanditha, ngoye wu imonene mo iiyemo yimwe natango.

Iinamwenyo yo mokuti oyina omauwanawa ogendji, ngaashi ohayi nana aatalelipo taya zi kiilongo niilongo opo yeye ya talelepo oshilongo. Ohashi etitha oku indjipaleka eliko lyoshilongo. Iinamwenyo yo mokuti ohayi opalekitha uushitwe.

Okukala wuna ofaalama nenge epya moka holongo iilikolomwa yoye oshinima oshiwaanawa oshoka otovulu okumona mo iipalutha yaanegumbo lyoye oshowo omudhiingoloko, noto vulu woo okulonga iilikolomwa yi vulithe mpoka, yimwe toka landitha ndele tomono mo oshimaliwa shokukwatha oompumbwe dhoye mpeyaka naampeyaka.

Ovenduka oyo oshilandopangelo shaNamibia. Oyi na omatungo ogendji. Olyo ehala ewanawa ndyoka hali nana aazayizayi nenge tu tye aantu yokondje yiilongo, opo ye ye ya talele po oshilongo Namibia, omolwa uuwanawa washo woopate naashi omatungo ga tungikika taga nana omeho.

Omvula ngele ya loko, aanafalama ohaya longitha omambakumbaku opo ya pulule omapya gawo nenge oofaalama dhawo, opo ya vule okukuna mo iilikolomwa ya yoolokathana, opo ya vule okumona mo iipalutha yokupalutha aanegumbo yawo noshowo yokuninga oongeshefa dhawo ngaashi okulanditha.

Ondjamba oshinamwenyo shomokuti . Ondjamba oyina omauwanawa ngaashi okunana aatalelipo okuza kiilongo niilongo . Aatalelipo ihayeya oonyala dhowala ihe ohaa etele iimaliwa . Shimwe shomuuwanawa natango osho omayego ngoka haga longithwa mokulonga iilongomwa yayoolokathana.

Okukala wu na ofaalama yoondjuhwa nenge tu tye oondhila oyo oshinima oshiwanawa, oshoka oondhila ohadhi vulu okuvala omayi, ndele to landitha, ndele to mono mo oshimaliwa. Oondhila ohadhi vulu wo okuvala ndele tadhi indjipala, ndele to dhipaga po dhimwe natango, to ka landitha, to mono mo oshimaliwa, nosho so omafufu gayo ohaga vulu okulongithwa okuninga iikutu, oondjato nosho tuu.

Iinamwenyo yomokuti ngashi hatu yi ithanakutya iithitukuti, oyina omauwanawa ogendji oshoka ohayi wapalekitha omudhingoloko gukale tagu monika nawa, no ohayi nana wo aantu yokondje yiilongo, ano aatalelipo yeye ya talelepo oshilongo, nohashi kwatha opo shi indjipalekitha eliko lyoshilongo molwa iiyemo mbyoka taya eta moshilongo.

Omiti odhi na omawuwanawa ogendji. Omiti ohadhi gandja omizile kaantu nokiinamwenyo. Omiti ohadhi gandja wo omizile kiinima ya yoolokathana, ngaashi aantu ohaya vulu okuthikameka oohauto dhawo momizile dhomiti opo kaadhi se omutenya. Omiti ohadhi gandja wo omizile nokaanangeshefa ngele taya landithile po poongeshefa dhawo.

Oonyanga odho iiyimati iiwanawa noonkondo adhihe. Oonyanga ohadhi longithwa okutetelwa moombiga ngele omuntu ta teleke omuhoka. Oonyanga ohadhi longithwa wo iinima yilwe ngaashi oku panga omikithi ngaashi omukolo, omuntu oha vulu okulya onyanga ndele omukolo neshikisha taguyi nenge okulala eyi tula moshikaasino ndele etayi kandula po uuvu ngaashi omukolo nomashikisha.

Okukwata oohi osho oshinyangadhalwa shanamukunda kehe aantu ohaya longitha omikalo dha yoolokathana opo ya vule oku kwata oohi ohaya longitha oonete ,uundjolo nosho tuu opo ya vule okuya momadhiya ya kwate oohi dhokulya oshowo dhokulanditha.

Iimeno ohayi gandja omauwanawa ogendji pomudhingoloko ngaashi ohatu yi longitha iitayi yomiti okutunga omagumbo opo tukale tuna omalukalwa yo natango ohatu vulu okuyi longitha moku tupa iiyimati noku tupa ombepo yokufudhilamo.

Omiti odho oshinima shasimana muushitwe. Oshasimana molwaashoka ohashi gandja omauwanawa gayoolokathana ngaashi omizile dhaantu niinamwenyo, iiyimati yaantu niinamwenyo , ohayi longithwa ongo omalukalwa kiinamwenyo, unene tuu uudhila mboka hawu tungileko.

Omahangu shampa ga koko e taga ningi oomuma e taga teywa, ohaga yungulwa, ndele taga yelwa, ndele tamu zi oomuma ndhoka hatu ithana kutya odho iilya. Iilya ohayi tsuwa keshina nenge koonyala, ndele tayi ningi uusila. Uusila ohatu wu longitha okuteleka oshimbombo shOmahangu, okudhunga oontaku, okuninga omatete, niinima iikwawo oyindjiyindji ya longwa muusila wOmahangu.

Embakumbaku ohatu li longitha okupulula omvula ngele ya loko nongele twa pulula ohatu kunu iimeno ya yoolokathana ngaashi omahangu, omapungu, iilyaalyaaka nosho tuu oshilikolomwa shoka tashi vulu okukunwa mepya ngaashi omakunde nosho tuu.

Okukwata oohi osho oshinima oshiwanawa na oshasimana noonkondo, oshoka pomudhingoloko aantu ngenge yakwatiwa komukaga ndele omvula oyaloka, ohayi momadhiya gopopepi nayo nenge puundama moka hamu zi oohi nde tayakwata oohi ndhoka dhokulya nosho wo dhokulanditha opo yamone okwiimonenamo iiyemo .

Ongeshefa yomuna oondjuhwa oyina omauwanawa ogendji ngaashi oondjuhwa ohadhi vulu okuvala omayi ndele omunafaalama tegalanditha ndele eta mono mo oshimaliwa she shokukwathela oompumbwe dhe mpaka naampeyaka. Oondjuhwa ohadhi gandja wo natango omalwenya gokuninga oondjato niikutu dho ohadhi gandja onyama yokuliwa onga oshikulya.

Uunamapya owo oshinima shasimana noonkondo adhihe oshoka omintu ngele okuna ofaalama nenge oshikunino ohavulu oku kuna iilongomwa ya yoolokathana ngaashi omiti, iikwamboga yomaludhi nomaludhi mbyoka tavulu ojuteya ngele ethimbo lya adha ndele shampa ateya ta landitha yo yimwe tavulu woo okupa aanelago ye yi iipaluthe.

Omiti odhina uuwanawa owindji. Ohadhi longithwa onga omalukalwa kaantu nokiinamwenyo. Omiti ohadhi gandja omizile dhokugondja. Omiti ohadhi kwatha opo dhi tu pe ombepo yokufudhila mo.

Oshimbombo shomahangu osho oshikulya shOshiwambo shi holike kAawambo. Ohashi palutha nawa olutu. ohashi gandja oovitamine dha yoolokathana . Osha longwa muusila wiilya yomahangu ngele ya tsuwa keshina nenge koonyala.

Okumuna oohi nenge tu tye okukala wu na ofaalama yokumuna oohi osho oshinima sha simana nawa noonkondo adhihe pomudhingoloko, oshoka ohashi kandula po omukaga kokule. Omuntu ngele a munu oohi oha vulu oku dhi landitha noha vulu wo okugandja pomudhingoloko, opo omuntu kehe a vule okumona osheelelwa shokulya.

Uuteku wokutekula oohi oshinima shasimana. Oshina omauwanawa ogendji oshoka ngele omuntu okuna oofalama ye yoohi yili pegumbo otavulu wo, okumonamo oohi dhokulya nokumuna nosho wo okumuna oohi odhindji ndele taka landitha komahala giili nogi ili.